Galamsee ka bi gbira ka ku daɣadaɣi ka manija maa ʒɛ zuɣusaa ka yɛ liiga piɛlli ka so kontijɛnt ka ŋunbala maa mii yɛ liiga buluu ka shab mii gbaya ka yihiri salima maa ka shab mii bɛ zuɣusaa na gbira ka shab mii zaŋ bi binyɛra toora ni bi yihi salima maa

Paɣa maa chimdili waagashe ka foon bɛ o nyaanga ka kaap bɛ o nyaanga ka ka tihi binyɛra bɛ i nyaanga ka gbambili buluu waan bɛ o nyaanga ka o ʒi kuɣu zuɣu ka baskɛt mii gba bɛ nimaa ni ka o zaŋ bini maa zaŋ niŋ silba maa puuni ka ŋmaari alibarisa ni o niŋ di puuni ka chim

Gungoŋ ka bia maa ŋmɛra ka bi zaŋ chɛmsi niŋli ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ka o piri namda zaɣ dozim ka shab bɛ o nyaanga ka chɛ koli koli ka bia maa mii gba bɛ o nyaanga ka kpabi bia ka yɛ liiga zaɣ ʒiɛ ka paɣa maa mii gba bɛ o nyaanga ka yɛ liiga liigq chichɛra bia maa mali zabi waɣala waɣala ka ŋunbala maa mii gba tabi o zuɣu ʒɛya ka yinga mii gba ʒɛ dikpuni maa gbuni

Bɛ duroyi la ninsalinima paɣaba mini dabba tabili dikpini ka shena so chinchini piɛla ka sheba bi so chinchini ka sheba mali zab'waɣala ka sheba ka zab'waɣala ka sheba gbibi binyahari bɛ nuhini ka sheba mee ʒi binyɛra bɛ nuhini ka sheba yɔhari zuɣusaa.

Paɣi maa mini. o bihi maa bizori mi yaakooro ka shab so chin chin zehi ka shab so chin chin chin chi chariga kashab gbinni am bi lala kasheb zi kpalalansi. kashabi zi gbambihi blue wan. kasomi gba kparinŋo. kasomi. gba kparinŋo ka tihi za nimaani

Doo maa mini ɔ bihi ɔzila. kuɣu zuɣu. kabihimaa shabi zi ɔ gbaya zuɣu. ka. shab za zuɣu saa. ka. shab bi ye. liiga nima ka. shab ye liiga nima. ka. shab mali. zab waɣila. kabɛdiri Water milio ka ɔmŋaari Water milio maa n niŋdi ŋum be ɔnuuni maa ka ŋum bala maa. mi gba za zuɣusaa ka yuunɔ

Asidenti n niŋ ka Paɣi maa gbubi o bii maa ka kuhira ka ahɛb n ziya ka mŋari picha ka moto maa doya ka loori sabinli zaya ka bihi ahɛb yiɛ zaɣi dozim shɛkuri bihi ka mŋariba picha nima ka ŋun bala maa im zaya ka lariba na ka chɛchɛ maa do tiŋa.

Paɣa maa mini o bia maa n kana ti ʒɛya ni bi yɛn dala kodu ka di lan maa mii gba kohari naanzuu nimaani naanzu ʒiɛhi biɛni ka naanzu giriin waan biɛni ka kodu maa mii nyaanga shɛŋa nyɛ zaɣ sabila sabila paɣa so bɛ nyaanga ka bob bobga ka jiranbiisa bɛ nyaanga

Galamse kabigbira. kasheb bob bobsi ka shab bi bɔbi bobga. kasheb gbibi gbambihi ka paɣ' maa so chin chin zee ka shab so dozim kasomi gba. kabi imaa mi zaya obi ye liiga shɛli ka shab gbibi kalabashi.

Nachim bila n zaya ka yɛ liiga dozim ka saɣiri gun gɔŋ za o nyanga ka geranbiisa za o ka teizi za o nyanga ka loori sabinli za o nyanga ka niriba chɛni tooni ka labiri na

Taɣizi n-gariti yiyanima sunsuuni ka nye namba CR3932019 ka dimbala maa mi zaya ka nye namba S ka nye 5341 ka paɣ'so be di nyaaŋa garita ka do'so ye liiga piɛlli ka be bɛ nyaaŋa

Afican dancen ka paɣ' sara maa. kabi wara ka sheb bɛ nyaaŋa ka ye liiga piɛlli ka. sheb. bɔbi bɔbi piɛla ka sheb bi bɔbi bɔbiga. ka sheb mi. gbubi bɛn yara n bɛ nyaaŋa. ka bizaŋ, salima nim niŋ niŋ bi nuhi ni. kabob chinchina mini bin yahiri.

Paɣimaa chanimi ni biti zahimla. kabiyali. niokana tipaɣ. ɔnuu ni chibɔ. nikom. ka ɔ kpa nosemat. ka shab mi za. onyaaŋ kagba. kpa nosemat maa ka Kpab bihi ka bɔbi chinchini mini zaɣzee. kabi maa mi gba za nyaaŋa ka. ye liiga chichariga. katab o shee. ka doo maa bɔɔro

Station ka bi chaŋ ninni kpɛ loori ka loori ndozi nim ma nim maa kari galisi ka zaɣi piɛlla bɛni ka loori nim maa ku paaki pam ka tirafek niŋ ni maani ka jiranbesa bɛ bibyɛanga ka shɛba zaya ni bi chɛmi ka shɛb mi yɛli ni ku chaŋ ka shɛb bori ni bi kpɛ ka yɛli liiga piɛlli ka shɛba gbubi takaawɛi piɛlli bi nuu ni

Paɣa maa biɛla kɛntɛ ni o koharila kɛntɛ nima ka do kɛntɛ ni ka lara ka nyili o nyina ni zuŋo ni o kohaya pam o kɛntɛ nim maa shɛŋa biɛni zaɣ sabila ka shɛŋa nyɛ zaɣ dozim ka shɛŋa gabi gabi ka shɛŋa nyɛ chichɛra ka shɛŋa panpa zuɣusaa ka shɛŋa